Zvuma zvakawanda zvine mabhonzo machena uye nemamwe eruvara rwe bhurauni zvakaunganidzwa pamutariko. Zvimwewo zvishomawo zvineruvara ruchena netumwe tushoma tune ruvara rwe girinhi nerwe yero.

Furegi ine mavara anokwana kuita mana. Pane ruvara rutsvuku, ruvara ruchena nebhuruu yakasvibirira. Poitao sitaa yeyero nedenga rine ruvara rwebhuruu.

Furegi rine ruvara rutsvuku kwekutanga, ruvara ruchena pakati uye kuzasi kwekupedzesera kune ruvara rutema, furegi iyi ine mavara matatu pasina chimwe chinhu pamusoro zve.

Furegi rine ruvara rutema. Pamusoro peruvara rutema pane nyeredzi chena. Kune rumwe rutivi rwefuregi iyi kutsvuku paine shiri yeyero pamusoro pachona.

Musikana akatsvukirira Akarukwa zvemhando yekaroti. Nzeve yake ine mhete. Muromo wake wakapendwa nezvitsvuku. Tinoona usu hwake toratidzwa zvekare kugotsi kwezvaakarukwa.

Mutambi ahwinha medhari yake yesirivha. Iye akapfeka sheti yake itsvuku, uye arikunyemwerera achifarira chipo chake.

Musikana akamira pamberi pechitoro. Parutivi pane mutsvairo iye akabereka bhegi ane bhutsu chena. Musoro make makarukwa madhiredzi uye akapfeka jambu sutu ine masitiraibhisi.

Mota hombe yakaisvonaka yakabereka vhiri kumusana. Mhando yevhiri iri ndere gudhuyee.

Madheka maviri ekupakurira chikafu emhando yepurasitika. Madheka aya aneruvara rwakaita kirimu. Uye pamusoro pawo akakwidibirwa nezvikwidibiro zvine mubato pamusoro, pamwechete nemaruva maruva ebhuruu nepeporo.

Maremoni mazhinji aripasi mashoma ari mutswanda. Nderuvara rwegirini.

Tenesi imwe chete yerudzi rutema, ine tambo chena uye mukomberowo zvekare muchena.

Mukadzi ane rokwe rebhuruu. Akatakura bhegi raakarembedza kubva mumapendekete. Kumashure kwakwe kune vanhu vaviri . Parutivi pane cheya, uye iye akamira pamberi pemukova pane mapira maviri epuranga.

Rokwe rerudzi rweZambia runovara rwakatsvukirira rakapfekwa nechidhori chine dhuku zvakare pamusoro.

Muchina wekubooresa kana kuchekesa simbi ndewegirini. Uri mukati mewekishopu.

Varume vane miviri yakagwinya. Pane varume vanokwana kuita vashanu. Vese havana kupfeka shangu. Vakatsika pasi vakamira vakaita zvekutashangara makumbo avo. Maoko avo vakaisa kumusana. Uye vakapfeka zvinhu zvinoratidza kuti ndezve kuitisa mitambo.

Vakomana vari pamufananidzo, vari vakomana vemutambo wenhabvu. Vane majezi akafanana. Vamwe vane shangu vamwe havana asi vose vakapfeka masokisi akasiyana siyana.

Vakomana varipakati pemutambo webhasikiti bho, vamwe vane hembe dzakatsvukirira vamwe vane hembe pfumbu.

Shangu dzechirume dzebhurawuni dziri pasi. Imwe yakatarisa mudenga imwe yakatarisa pasi. Dzinosungwa netambo.

Zvinyoreso zviviri zverudzi rweShneider. Zvine muvharo yakaita bhuruu. Izvo zviine mukati mebhuruu zvekare.

Musoro wemunhukadzi wakarukwa netsono. Une maraini anokwana kuita manomwe kana kudarika. Nzeve yake iri kuoneka padiki uye kumberi kwezvakarukwa kwakaiswa furizi.

Chibage chimwe chete chirikuoneka mumunda, chibage ichi chirikuratidza kuti chakange chakabereka, asi muguri wachona hausati wanyatsokura nekuda kwekuti unemvere dzisati dzaoma dzichiri nekuruvara kasati kanyatsosvibira zvekuratidza kuti chibage ichi chasvika.

Mukadzi akagara ari pamusika ane bhegi ritema uye ane michero yaari kutengesa kurutivi kune mbatatisi uye pane waari kutambidza zvinhu.

Chipenge cheruoko rwemunhu rwuri kuoneka asi zvigunwe zvisingaoneke, ruoko urwu rwuri pamusoro pedhishi tawuru rine ruvara rwewaiti, bhuruu pamwe chete neredhi ruoko urwu rwune tumaburi maburi tune tumvere tudiki.

Rokwe rakapfekedzwa pachimudhuri chine maoko esirivha. Rokwe iri ndere mhando yetayi endi tayi rakaiswa pamberi pemukova wakagarwa nemagirazi. Uye une madhofuremu machena. Masitepisi ari pasi ndee girini.